Umugezi uri hagati y'agashamba kagizwe n'ivyatsi vyinshi n'ibiti bishinze. Ku nkengera, hari ibarabara ricamwo abagenda n'amaguru, hirya hari amazu yubatse n'amabati.

Uruhongore rwubatswe mumbaho haryamyeyo ingurube nini ndetse nintoyi yayo iriko iragenda genda nyina iryamye hasi .

Umukenyezi ari mu murima afise isuka ngufi yambaye ingofero ijishije mu nyuzi inyuma yiwe hari ishamba ririmwo ibiti vyishi birebire n'ivyatsi.

Inka nini ifise ibara ryivu n'amahembe magufi iri muruhongore rwubakishijwe ibiti iriko irarisha mubwato bwubakishijwe ibiti , iriko irisha ivyatsi .

Igishanga kinini giteyemwo umuceri hirya hari ishamba ririmwo ibiti vyishi, ikirere gisa n’ibara ryera, n’ibicu vyishi bisa n’ibara ryera.

Umurima munini uriko uravamwo umwotsi uduga hejuru uciyemwo ibipande hagiye hacamwo amabarabara 'ivu acamwo abagenda n'amaguru hirya hari ishamba rinini ririmwo ibiti inyuma hari imirima y'icayi itonze k'umurongo n'imisozi igenda isumbana.

Ibarabara rinini ry'ivu rica hagati y'umurima w'ibigori ndetse n'ahateye ibiti binini vy'ibigazi.

Umurima w’amateke wamezemwo ivyatsi batarabagarira. Urikumwe hirya n’ishamba ririmwo ibiti, binini birebire vy’ imikaratusi n’ibindi vy’ibigazi.

Inyoni nyishi ziri ku nkengera y'umugezi zifise ibara ry'ikivu ku mutumba n'ibara ry'umuhondo rivanze n'iryirabura mu izosi n'akabara kera mu maso n'agakofero ku mutwe ziriko ziratambuka ahari utwatsi hirya hari ishamba ririmwo ivyatsi.

N'umurima wicayi munini ugiye uciyemwo ibipande, hirya hari ishamba ririmwo ibiti vyinshi nimihana itaboneka. Imbere hari imisozi minini igiye isumbana. Hari ikirere gifise ibara rishaka kwirabura nirifise ibara ryera.

Uruzi rurimwo inyoni zitanu, zera derere ziriko zigendera hejuru ku mazi, ndetse n'izindi zifise amabara yirabura n'ayikivu ndetse ku mutwe zera, zihagaze ku giti kiri kuri urwo ruzi, ku nkengera y'urwo ruzi hari ishamba harimwo ibiti binini birebire.

Inka nyinshi ziri mu ruhongore zimwe ziriko zirisha mu bwato zifise amabara yirabura nayandi avanze nayera izindi zifise iryera ririmwo utubara twirabura dutoduto, zihagaze ahantu hasasiye ivyatsi hasi.

Ikiyaga kinini cane ku nkengera zaco hari imihana n'umusenyi, n'ishamba rinini ririmwo ibiti vyinshi, ikirere gifise ibara ry'ubururu, n'ibicu bifise ibara ryera.

Inka nini ifise ibara ry'ivu ifise amahembe maremare yinjiranamwo, ihagaze mw'ishamba ry'ivyatsi vyinshi, hirya hari umusozi urimwo ibiti vyinshi birebire.

Ikiyaga kinini kirimwo ubwato bwinshi kunkengera hari ivyatsi bifise ibara ryicatsi, kunkengera yindi hari agashamba karimwo ibiti vynshi.

Umurima urimwo ibitoke bitarera uvanze n'ishamba ririmwo ibiti bifise amashami maremare, hirya hari imisozi igiye isumbana irimwo ibiti vyinshi n'ikirere gifise ibicu bifise ibara ryera.

Ibarabara ryivu riciye hagati yimirima ibiri yibigori itarera hataragera kwisoromwa hino hari amababi yamateke ndetse nigiti cikigazi imbere hari ishambi rinini ryibiti bihagaze vyinshi mu kirere hari igicu gifise ibara ryera.

Akayira k'ivu gacamwo abagenda n'amaguru kari hagati y'imirima ibiri, y'ibigori n'ishamba ririmwo ibiti vyinshi.

imeza y' ikibaho iteretseko amashu atatu rimwe rikwiye irindi igice ca kabiri c' ishu irindi igice cakane c' ishu rikiri ribisi rifise ibara ry' icatsi.

Imisozi miremire igizwe n'amashamba y'ibiti birebire, hari imihana yubakishijwe n'ivyondo isakajwe n'amatigura n'imirima y'Ibitoki.

Inkoko nyinshi zigizwe n'inkokokazi n'amasake ziri mugihangare cubakishijwe ibibaho n'amabati ziriko zigaburigwa n'umugabo azishirira ivyo kurya mukidobo gifise ibara ritukura.

Inyama zo mu bwoko butukura zikataguye, ziri kwi shashe ifise ibara ryera, zikikujwe n'uducupa dufise imifuniko yirabura, zasizwe ibintu vyamafu bifise ibara ry'umuhondo, hirya hari itomati.

Umusozi uriko imihana ndetse n'imirima myinshi n'utuyira tugiye duca hagati tw'abanyamaguru, inyuma turabona imisozi igenda isumbasumbana iriko amshamba menshi y'ibiti, mu kirere hafise ibara ry'ubururu n'ibicu bifise ibara ryera.

Inka zo mw'ishamba zifise ibara ryirabura n'amahembe yigonze zihagaze ahantu hari ishamba ry'ivyatsi hirya hari imisozi igiye isumbana iri mu ibiti vyinshi ikirere gifise ibara risa n'ubururu n'ibicu bifise ibara ryera.

Umukenyezi yicaye yipfutse isura, imbere yiwe hari ama base abiri ateretsemwo imboga z'umusoma n'umufuko uteretseko imboga zi epinari hasi hari umuvo uriko ucamwo amazi.

Umugabo yambaye umupira ufise ibara ry'irabura n'utwandiko twera n'ingofero ifise ibara ryera n'utubara tw'ubururu ahagararanye n'inka mu kiraro cubakishijwe ibiti hejuru gisakajwe amategura, inka ifise ivyatsi mu kanwa imbere hari ubwato burimwo ubwatsi bukiri bubisi.

Ukuguru k'umuntu yambaye ikamambiri yibara ry'umuhondo imbere yiwe hari ibase irimwo amatunda ,ateretse ahantu hari amatafari asa nikivu .

Imbuga ihagazeko abagabo babiri n'umukenyezi umwe yambaye itaburiya y'ubururu. Hino hari inka zibiri. Imwe iriko yonkwa n'inyana yayo, iyindi iriko ikamwa n'umuntu w'umugabo.

Urugo rw'ubatswe n’amabuye asa n’ikivu, rurimwo ibiti birebire vy’ibigazi impande y’ibarabara ry’ikaburinbi.

Umuntu w'umugabo yambaye umupira urimwo ibara ry'icatsi ;yambaye ipompo ku mugongo ;yambaye n'agakingiriza umutwe no mu maso ,ariko apompa ahantu hari ivyatsi vyinshi bikiri bitoto harimwo nibimaze kuma.

Inka nyinshi ziriko zirarisha mu twatsi, zirikumwe n'uwuziragiye afise inkoni mu ntoke, hirya hari igiti c'ivoka, n'umuhana wubakishijwe amatafari.

Imvubu nini cane iri mumazi yasohoye umutwe n'amatwi n'umugongo, hejuru ku maso hari akatsi, hirya no hino ikikujwe n'ivyatsi bimera mu mazi.

Umurima munini wibigori biriko birazana amasaka hejuru, ndetse kunkengera hateye ibiti birebire ndetse nakayira kivu kabanyamaguru

Ingona nini iriko iva mu ruzi ija ku nkengera yarwo ifise iyindi ngona mu kanwa. Hirya hari agashamba kagizwe n'utwatsi hari n'ivyondo.

Inka nyinshi ziriko zirarisha ubwatsi bwumye zifise amahembe maremare. Zimwe zifise ibara ry'ivu, iyindi ifise ibara ryera. Zirikumwe n'umuntu w'umugabo

Akayira kabanyamaguru kari kumwe n’ agashamba kivyatsi hirya hari umurima w’ ibigori basoromye, inyuma hari umuhana ufise ibara ryera imbere hari akamoto kahahagaze.

Umurima w'imyumbati wazanye imboga zisombe urikumwe nibiti birebire vy'ibigazi hirya hari inzu yubakishijwe amatafari y'ivyondo, hari ikirere gisa nibara ryera.

Ingurube zinini cane zihagaze mu ruzi hagati zimwe zasohoye umutumba n'umutwe izini ziracari mu mazi musi ku nkumbe y'uruzi hari ishamba ryinshi ririmwo ivyatsi vyinshi inyuma hari ibiti vyinshi birebire.

Uwu mukenyezi yunamye ahetse umwana ku mugongo yambaye udukingiriza intoki afashe akabido gato gafise ibara ryera akikujwa n'utundi tubido duto dufise ibara ryera imbere hari iyindivido nini ifise ibara ry'umuhondo inyuma hari kameza n'entebe bifise ibara ry'ubururu yifutse umutaka ufise ibara ry'ubururu hirya hari agashamba karimwo ivyazi.

Umugore ahagaze mu ruhongore rwubakishijwe n’ibiti n’ivyondo ariko agaburira impene zibiri imwe ifise ibara ryirabura irindi rifise ibara ry’icatsi ku mugongo ibara ryirabura.

Ishamba rinini ririmwo ibiti vyinshi, hirya hari umusozi ugizwe n'ibiti, hirya yaho hari uwundi musozi, hejuru hari ikirere gisa n'ibara ryera.

Ikiyaga kinini cane kunkengera hari ibiti vyinshi, n'imihana ifise amabati afise ibara ritukura, n'ikirere gufise ibara ry'ubururu, n'ibicu bifise ibara ryera .

Ahantu hameze nko mw'isoko hari amashu atondetse ku bibaho menshi cane inyuma hari abagore bayagurisha bifutse imitaka, imbere hari abariko barayagura hirya hari amazu asakajwe n'amabati afise ibara ritukura.

Imbuga itarimye yamezemwo agashamba kivyatsi vyinshi, hirya hari umurima w'ibitoke bitaragera kwera, n'ibiti vy'ibigazi.

Inka nyinshi zikuze zitagira amahembe zifise amabara yirabura azini zivanje n'amabara yera izindi zifise amabara yera avanze n'utubara duto duto tw'ikivu ziriko zirarisha ahari utwatsi zikikujwe n'ibiti bigiye bifatanye.

Inka nyinshi ziri muruhongore, harimwo izifise amabara yirabura izindi zicanze zifise amabara yirabura k umugongo na yera mumbavu nayera kumugongo

Inka nini ya kijambere ifise amahembe mato n’amahereni ku matwi, iryamye ku mbuga ifise utwatsi tw’inshinge, hirya hari ishamba ry’ibiti birebire.

Abagabo babiri ndetse n'umukenyezi , imbere yabo hari uyundi mugabo , bariko baragenzura imirima irimwo ibiti birebire ndetse n'umurima w'ibigori .

Imvubu ziri mu ruzi hagati zasohoye imitwe. Zimwe ziriko zigendera munsi y'amazi. Hirya hari ishamba ririmwo ivyatsi vyinshi, harimwo ivyaseruye amashurwe afise ibara ry'ubururu.

Imyungu myinshi irunze ahantu hasi hasa nikivu harimwo miremire migufi, iyihiye niyidahiye igifise ibara ryicatsi niyatanguye kuzana ibara ryumuhondo kumpande.

Ibarabara rica hagati yimirima ibiri hirya hari ibiharage nibiti birebire vyibigazi hino naho harimye ibiharage nibiti birebire vyibigazi.

Inka nyishi cane zifise amahembe maremare, ndetse namabara y'ikivu nizindi zivanze n'amabara yikivu nayera, izindi amabara yirabura n'amaraba yera muruhanga ziriko zica mwibarabara ry'ikaburimbo rirunzemwo amabuye manini.

Umurima utaremye wamezemo ivyatsi vyishi namabuye hafi y'ibaraba ricamwo abagenda namaguru, ndetse n'ingo zifise amabati yirabura n'ibiti birebire.

Impene ifise ibara ryera kumutumba, mw'izosi gushika kumutwe hari ibara ry'irabura , muruhanga gushika kumazuru hari ibara ryera iziritse kukiziriko , ifise ivyatsi mukanwa iriko irarisha , hirya hari umukenyezi yambaye impuzu zirimwo ibara ritukura n'ibara ry'umuhondo , n'ibara ry'icatsi .

Umurima munini cane w umuceri hirya hari igipfungu nikirere gisa nibara ryera nimisozi irimwo ibiti vyinshi cane

Impene nyinshi cane zirimwo amabara yirabura n'ayera nayavanze ay'ikivu n'ayirabura n'ayera, zikikujwe n'abantu benshi barimwo abakenyezi n'abagabo n'abana. Inyuma yabo hari ishamba ririmwo ibiti birebire.

Mandarine nyishi cane zipanze k’umurongo zirunze ahantu, ndetse harimwo izimaze gusha n’izindi zitarasha.

Ibarabara ry'ikaburimbo riri impande y'umuferege ucamwo amazi ndetse kuruhande hariho ibiti birebire biriko bicamwo abantu n'imodoka.

Umugabo ateruye Inzoka nini cane ivyibushe ifise amabara yirabura ay’umuhondo ndetse n’ayera ayiteruye muminwe ziwe .

Imiswi itanu y'icaye mukigo c'umuhana hariho amabuye ibimanyu vy'amabuye ndetse n'imiryango.

Ikiyaga kinini cane kunkengero zaco hari amazu afise amabati yibara ritukura ndetse nishamba rinini ryibiti vyinshi cane

Abagabo babiri bicaye m'Ubwato, umwe yambaye ingofero ifise Ibara ry'umutuku, nagapira kumutuku, nikoti rifise Ibara ry'irabura ndetse uyundi yambaye ingofero ifise ibara ry'ubururu bicaye mubwato buri mukiyaga kinini cane.

Ishamba ritarimye risa nk'umurima utarimye wegereye ibarabara ndetse kunkombe ry'ibarabara hari imihana ifise amabati afise ibara ry'irabura.

Umukenyezi yicaye imbere yindobo zirimwo imboga zimisoma, ndetse n'umufuko uteretseko imboga nyinshi zama epinare

Umurima w’ibirahage ndetse urimwo n’ibigori, n’amateke kunkenyero z’uwo murima hari akayira k’abanyamaguru.

Abagabo benshi bahagaze ahantu, harimwo abafise inkoni muntoke, ndetse n'Ingurube nyinshi harimwo izifise amabara y'irabura n'izindi zifise amabara yera.

Inka nkuru iri kumwe n'inyana ifise amabara y'irabura nayera ziriko zirarisha zigaburiwe n'umugabo yambaye inkofero ifise ibara ry'umuhondo.

Ku nkengera y’uruzi hari ingona iryamye, irikumwe n’inyoni z’imisambi, zimwe zifise ibara ryirabura n’ibara ryera mw’izosi, izindi zifise ibara ryera gusa.

Ibarabara ryabanyamaguru rica hagati yumurima wibigori batarasoroma bigifise ibara ryicatsi ndetse harimwo nibiti birebire cane vyibigazi

Imvubu nini cane ihagaze ahantu hari umusenyi ,inyuma hari ishamba ry’ibiti birebire cane

Inka nkuru ifise ibara ry'irabura iri kumwe n'inyana ifise ibara ry'irabura ku mugongo ibara ryera ziriko zirarisha zigaburigwa n'umugabo yambaye ingofero ifise ibara ry'umuhondo.

Umurima w'icayi ufatanye n'umurima w'ikawa hamwe n'ishamba ry'ibiti birebire vyinshi n'imisozi miremire.

Inka nyinshi zitirutse ziri kumwe n'umwungere wazo ziriko zica ahari akayira kabanya maguru zimwe zifise ibara ry'ikivu izindi zifise ibara ryera imbere hari umurima w'ibigori.

Ibarabara ry'ivu ry'abanyamaguru riri hagati y'imirima irimwo ibiharage ndetse nibiti vy'ibigazi bivamwo amavuta.

Umurima w'ibigori harimwo ibifise ibara ry'icatsi n'umuhondo ibindi vyatanguye kwumira mumurima, inyuma yaho hari umuhana ufise ibara ryera.

Umugabo yambaye Impuzu irimwo amabara yera, ndetse nayumutuku, yunamye yambaye ibikingiriza amaboko ariko arasuka ibimeze nk'ifu mundobo zifise Ibara y'umuhondo ndetse hirya hari indobo yera ifise umufuniko wibara ry'ubururu.

Imyungu ipanze ahantu, harimwo iyeze cane ifise ibara ryicatsi . ndetse niyindi ifise ibara ryumuhondo .

Umurima wibiyobe numukenyezi yambaye itaburiya ifise ibara ryirabura afise igitunga muntoki kirimwo ibiyoba

Imivyaro y’’amashurwe iteretse mu mifuko ipanze ahantu ndetse hirya hari n’ibiti birebire cane bifise amababi afise ibara ry’icatsi.

Ivyamwa vyinshi biteretse mu bitunga igitunga kirimwo ama mandarine ikindi imicungwe ikindi imyembe ndetse n'agasorori karimwo amatunda hirya harimwo ikirimwo ivyamwa vy'imihwi ndetse n'abantu bariko baraca kuruhande.

Amabido abiri arikumwe n'amacupa abiri acafiseko udukoko arimwo imiti yica udukoko twomunzu amwe ari mw'ibara ry'umuhondo n'ibara ritukura n'inyandiko ziri mw'ibara ryera n'ayirabura akandi kabido kari mw'ibara ry'icatsi n'inyandiko ziri mw'ibara ritukura.

Imifuko yera ifise ibara ry'icatsi ipakiye kumbaho mwihangare ifise amabati y'icatsi ndetse n'ivyuma bifashe amabati bisa n'icatsi.

Imifuko myishi iteretse ku mbaho hasi igerekeranije ipanze ari myishi ifise ibara ryera imbere ibara ry'ubururu ifise inyandiko ziri mu ibara ry'ubururu, iri musi y'igiti gifise amashami maremare hirya hari ishamba rinini.

Umufuko uri mw'ibara ryera murubavu ufise ibara ry'icatsi, ushushanyijeho itomati ziri mw'ibara ritukura, ivyatsi biri mw'ibara ry'icatsi, n'amashurwe ari mw'ibara ry'umuhondo. Hari igitunga gishushanyijeho kirimwo ibintu vyera, inyandiko zandikishijwe ibara ryirabura ndetse n'ibara ry'icatsi n'ibara ryera.

Umuntu w'umugabo ahetse i pompo yambaye impuzu irimwo ibara ritukura n'ingofero irimwo ibara ry'icatsi ariko avomera umurima w'umuceri.

Icupa rirerire rifise ibara ryera ndetse niryicatsi ricafyeko ikigori n'amajambo yanditse mwibara ryirabura riteretse ahantu hafise ibara ryera,

Ingorofani ihagaze impande y'ikirundo cuzuye umwavu irimwo ipawa ndetse ingorofani ikaba yuzuye umwavu hirya hari ikirundo c'ivyatsi vyumye.

Akabati gafise ibara ry’icatsi gatondetsweho amacupa n’amasashi atandukanye iforoma yazo amwe yera afise ivyandiko vyanditswe n’ibara ryirabura ayandi afise udupapuro twanditseko n’ibara ry’umuhondo.

Ukuboko k'umuntu ataboneka umutumba n'isura yikingirije k'ukuboko n'ikintu gifise ibara ry'umuhondo afashe ipompo avomerera umurima w'itomati zitarera zitaragera kwamurwa hirya hahagaze icupa ryera ririmwo umuti.

Amacupa atatu asa n'ibara ryera ariko amajambo yandikishijwe amabara yirabura, ay'ikivu, ndetse nayicatsi. Afise imifuniko y'icatsi. Ari ahantu hasa nibara ry'ikivu.

Ukuboko gufise icupa risa nibara ryera hejuru rifise umufuniko w'ibara ritukura n'ibara ryirabura ririko rirapompa amashugwe.

Abantu barimwo abakenyezi nabagabo bambaye impuzu zigisoda nimpuzu zumugwi , zicungera umutekano , bari mumurima wibigori bamwe bafise amasuka bariko barabagara ibigori .

Abantu bahagaze mu murima w'umuceri munini, bambaye impuzu z'umugwi zifis'ibara ry'umuhondo, zibafuka mu maso n'udukingiriza intoki dufise ibara ryera ,bahetse k'umugongo ipompo ifise ibara ryera hasi ibara ryirabura n'umufuniko wibara ryera hirya har'ibiti bishinze.

Ukubuko kuriko kuravomera gutera umuti kwitomati zikiri mumurima zitarera zigisa nurwatsi.

Imifuko ibiri , ipakiyemwo ibintu bitaboneka isa nibara ry'ubururu harimwo amajambo yandikishijijwe ibara ry'irabura inyuma hari iyindi mifuko yera ifisemwo nibara ry'icatsi.

Amacupa abiri ateretse ahantu hasa n'ibara ryera rinini ndetse Narito harimwo umuti wica ibikoko.

Ikirundo c'umwavu kirunze ahantu harimwo abagabo n'abakenyezi bariko barakoresha isuka mugusanza uyo mwavu.

Ifi zikiri zito ziri mw'isenga. Hasi hari ikidobe kirimwo amazi adasa neza, inyuma hari ikintu c'igishitigi gifise ibara ry'ubururu.

Amabase afise Ibara ryera n'intoboro kumpande, yuzuyemwo Ifi bavuye kuroba n'Abagabo benshi bahagaze impande yazo bamwe bunamye.

Ifi iri kucokezo munsi hariko haka urubeya rwinshi birikumwe n' indimu imanyuyemo kabiri n' imboga kuruhande.

Urusenga ruteretse kumbuga abarovyi bakoresha mukuroba rwuzuye ifi rwafashe zigiye zitandukanye , zirezire ndetse nizindi zinini .

Kajugujugu yera ifise inyandiko mu rubavu zandikishijwe ibara ryirabura iri hagati na hagati y'ibicu ndetse no hasi, hejuru hari igicu gifise ibara ry'ubururu hirya hari igiti kirekire c'icuma gifise amatara abiri arasa mw'ibara ry'umuhondo.

Ifi zibiri zikiri zibisi zisataguye kumigongo incuro zibiri zibiri ziteretse kwisahani yikibaho, munsi hari imeza y'ikibaho.

Ifi zinini zitanu ndetse zirezire ziteretse mukidobo , gifise ibara ritukura giteretse kumbuga isa nibara ry'ivu .

Ibidobo vyinshi bitonze ku murongo bifise ibara ry'ubururu birunzemwo amafi manini bakiroba bifise imigozi ku mpande imeze nkijishe munyuzi zifise ibara y'umuhondo .

Imeza iteguyeko Imbugita, n'Ikanya ,n'Isahani. Iriko Inkoko yokeje irikumwe n'Indimu zikase mubipande, n'Ibitunguru kuruhande.

Ifi imeze nkiyokeje iri kw'isahani iteretse ahantu hari urubaho irikumwe nibiraya bikataguyemwo ibipande vyaciye mu mavuta n'indimu ikasa mudupande n'itomate ikase mudupande.

Ifi icenda harimwo zinini zivyibushe nazito. Ziri mugitunga gifise ibara ryera n'intoboro hashobora gucamwo amaraso yizo fi.

Abagabo babiri bahagaze mubwato mukiyaga bafise imifuko bariko barapakira ndetse hirya yabo hari insenga ziroba amafi hirya hari ishamba rinini ry'ibiti vyinshi.

Ifi iri kwisahane iri kumwe n'indimu igifise ibara ry'icatsi ndetse nifise ibara ry'umuhondo n'itomate zihiye cane.

Ishamba ririmwo ibiti vyinshi vyama sederi n'imikaratusi miremire. Hejuru hari ikirere gifise ibara ry'ubururu n'ibicu bifise ibara ryera.

Umurima urimwo ibiti vy'ibigori basoromye bikumira mumurima, hirya hari ishamba ry'ibiti birebire ndetse n'ibiti vyimikaratusi.

Ibarabara ry'ivu ririmwo utubuye dutoto, hirya hari agashamba karimwo utwatsi twinshi impande y'umurima urimwo ibitoke vyinshi cane n'ibiti bishigikiye ivyo bitoki.

Umurima wavuyemwo ibigori wamezemwo ivyatsi, hasigayemwo ibiti vy'ibigori vyumye, hashinzemwo igiti kirekire gifise amashami. Hirya hari uwundi murima w'ibigori vyumye.

Umurima w'ibiraya, hirya hari uw'ibigori vyumye. Imbere, hari ishamba rinini ririmwo ibiti birebire vy'imikaratusi.

Umurima munini wavuyemwo ibigori hagisigayemwo ibiti, hirya hari umuhana ndetse n'umurima w'ibitoki.

Ishamba ririmwo ivyatsi vyinshi. Hirya hari umuhana ukikujwe n'urugo rukozwe mu vyatsi, hirya hari ibiti vyinshi birebire.

Urugo rutitirijwe n'ibiti bishinze inyuma hari ishamba ryamezemwo ivyatsi vyinshi bimwe vyarumye ibindi biracari bibisi harimwo ibiti vy'ibibingobingo vyumiye ngaho hirya hari umurima urimwo ibitoke ushinzemwo ibiti.

Urugo ruzitirishijwe nibiti bishinze, vyegereye umurima w'ibitoke nahandi hari ivyatsi n'ibibingobingo hatarimye .

Abantu babiri, umukenyezi n'umugabo bikoreye ivyatsi bahagaze mu murima utarimye. Hino hari imifuko ibiri ipakiyemwo ivyo vyatsi. Umwe ufise ibara ryera uwundi ufise ibara ry'irabura, hasi ibara ry'icatsi. Iri impande y'ibarabara ry'ivu.

Umurima w'ibiraya watanguye guserura udushurwe hejuru, hari igiti giteye hagati mu murima hirya hari ibiti biri kumwe n'umurima w'ibigori vyumiye mu murima.

Abana b'abahungu bakiri bato bariko bakinira mu vyatsi. Hino hari umugabo ariko anyonga igare ahaciye. Hirya hari ishamba ry'ibiti n'imihana ifise amabati afise ibara ry'ubururu.

Akayira kivu gacamwo abagenda namaguru kari hagati yimirima ,uwikaroti nibigori vyumye hariko haca umugore yikoreye inkwi kumutwe.

Inzu y'ivyondo iriko irubakwa itarahera ihagatiwe n'ibiti bishinzemwo hagati ndetse namabuye n'ibiti vy'imikaratusi miremire cane.

Ibarabara ry’ivu ririmwo utubuye, ndetse ku mpande hari kanivo, ndetse ni poto rirerire ririko amatara n’abantu bahahagaze, umusore n’umukenyezi. Umukenyezi ahagaze mu murima w’ibigori.

Umurima urimwo imboga nyinshi harimwo n'ibitoke vyeze bitarasoromwa bishigikijwe n'ibiti. Hirya hari agashamba karimwo ibiti birebire.

Umurima w'ibigori bitarasoromwa vyeze bikiri mumurima hariho ibifise amababi asa nibara Ryigivukivu .

Imihana ibiri umwe ufise igitoke inyuma inyuma yiyo mihana hari impene iziritse ifise amezi isa nkiyiriko irarisha

Umucayicayi ugifise amababi y’icatsi uri inyuma y’umuhana ufise umurima w’ibitoki ndetse n’ibiti birebire cane.

Umugezi utemba hagati yishamba, hirya hari umurima w'umuceri ndetse n'ibiti birebire.

Umurima wibijumbu urikumwe nuwibigore hari ibiti birebire nibicu bisa nkubururu.

Uruzitiro rw'urugo rurikumwe n'umurima urimwo ibitoke bitarera hari n'akayira kaja mu murima.

Umurima munini urimwo ibiraya ndetse harimwo ivyamaze guserura amashurwe afise ibara ryera hirya Hari umurima w' ibigori vyumiye mumurima.

Mwitongo haciye imikobeko, hirya hari Umurima w’Ibigori ,Ibigori vyumye. Hari Inka iriko irarisha

Igiti c'ivoka ,ariko zitarera zikiri mu giti ,inyuma yaco hari umurima w'ibitoke.

Umurima urimwo ikaroti nyinshi cane zitarasoromwa hirya hari ibiti birebire vyinshi harimwo igiti c'amavoka

Umurima w’ibiraya batarasoroma vyezeko amashurwe ndetse hariho n’ibiti hirya n’ibigori vyumye.

Imbuga nini irimwo intama z'itatu ziriko zirarisha zifise amabara yera kunkombe hari akayira kaba nyamaguru ndetse nibiti birebire.

Abakenyezi babiri bahagaze, umwe aboneka ibiganza, ataboneka isura. Uyundi yambaye impuzu zifise ibara ryirabura, afashe ku nyana y'inka ifise amabara yirabura ku mugongo n'ibara ryera. Hirya hari ikiraro c'inka. Inyuma y'abo bakenyezi hari ishamba ririmwo ibiti vyinshi.

Imyungu iri kumwe n'imboga zawo umusoma, hariho uwazanye ishurwe n'uwundi ukataguye dutoduto. Uteretse ahantu hari ibara ryera.

Imyumbati minini miremire cane, iteretse muma safuriya kw'ibarabara ry’ikaburimbo ririko riracamwo abagabo batatu ndetse n’Umukenyezi umwe.

Uruhongore runini cane rwubatswe nibiti. hasi hashashe ibiti hejuru hari ibiti bishinze namabati harimo impene nyinshi nabagabo babiri bafashe impene .

Impene zihagaze impande y'igiti, zizitiriwe n'itsinga, zifise amabara yera izindi zifise amabara y'ikivu avanze ayera n'ayirabura, imwe yambaye inkengeri mw'izosi, zifise n'amahembe.

Umurima munini w'ibigori bitaragera kwera hirya hari ishamba ririmwo ibiti n'imisozi igenda isumbasumbana mu kirere hasa n'ibara ry'ubururu n'ibicu bifise ibara ryera.

Amavoka abiri afise ibara ry’icatsi akiri mabisi rimwe rikase igipande rigifise urubuto indani ateretse ahantu hafise ibara ryera.

Umukenyezi yunamye ariko arasoroma afunze igitambara mumutwe gifise ibara ry'umuhondo ,ariko asoroma umurima w'ibijumbu imbere yiwe hari igiti .

Umukenyezi afise ibase muntoke irimwo umwavu agenda ashira mumurima, yambaye umubira wicatsi, n'igitenge kirimwo amabara y'umuhondo nay'ubururu .

Abantu batatu bagizwe n'abakenyezi babiri n'umugabo, bateruye amashu. Bahagaze mu murima w'amashu ageze gusoromwa.

Imifuko myinshi cane itonze ikurikiranye, ifise ibara ryera, ifunditse n'imigozi mu mbavu, ipakiyemwo ibiraya vyuzuye no hejuru.

Umurima w'ibigori bitaragera gusoromwa hirya hari ishamba ry'ivyatsi imisozi igenda isumba sumbana irimwo ibiti vyinshi ikirerere gifise ibara risa n'ubururu n'ibicu bifise ibara ryera.

Imifuko myinshi iri mw'ibara ry'umuhondo mu rubavu harimo ibara ry'icatsi n'inyandiko zandikishijwe mw'ibara ryirabura upakiyemwo ibintu bifunze bitaboneka uri ahantu hubakishijwe amatafari imbere hari ikinuci kibaho gishiinze kiri mw'ibara ryera.

Umurima munini cane w'icayi urimwo abantu benshi bagizwe n'abakenyezi bahetse ibitunga, bariko barasoroma icayi bagishira mu bitunga inyuma.

Umukenyezi apfunze igitambara cibara ryirabura mumutwe yambaye impuzu irimwo amabara yumuhondo ariko asoroma ibigori mumurima wibigori

Abantu benshi bagizwe n'Abagabo n'Abakenyezi bari m'Umurima w'Ibigori utarera. Inyuma yabo hari ishamba ry'Ibiti birebire n'imihana ifise amabati yamabara atukura.

Umukenyezi ari mumurima wamabungo afashe ibiti bibiri namaboko yose iburyo nibubamfu, ibiti vyamye amabungo akiri matoto ataragera gusoromwa .

Amavoka bita ruherehere kubera uduherehere tuba turi inyuma kugishishwa c'inyuma afise ibara ryirabura rimwe rirakwiye irindi n'igice baciyemwo kabiri gifise urubuto indani , ateretse ahari ibara ryera.

Umukenyezi ahagaze mu murima afashe isuka ariko ararima mu murima ugaragara ataco arateramwo inyuma hari ishamba rinini ririmwo ivyatsi vyinshi n'ibiti, inyuma hari umusozi muremure ndetse n'igicu gifise ibara ryera.

Umugabo isura itaboneka ari mu murima w'ibiraya ariko arapompa ibiraya akoresheje ipompo ifise ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'ubururu.

Abantu benshi barimwo abagabo n'abakenyezi bambaye imipira y'imigwi ifise ibara ry'icatsi, ifise ivyandiko ku mugongo vyandikishijwe ibara ryera, bari hagati mu mirima, hari umugabo umwe ahagaze hagati y'umurima yambaye agapira gafise ibara ryirabura.

Abantu benshi bahagaze mumurima bariko baratera bagizwe n'abagabo ndetse n'abakenyezi bamwe bariko baratera abandi barahagaze babagirisha inama. hirya hari ishamba ririmwo ibiti.

Ibitumbutumbu vy'ibitoke vyavuyeko ibitoke ndetse nibiraya bisutse hasi n'umufuko urunzeko ibiharage nagatebe n'umufuko wundi ataco urimwo.

Ibiyobe bikiri bibisi bigifise ibara ritukura bagitonora bikiva mumurima , biteretse mundobo ifise ibara ryera .

Ibiraya vyinshi bisutse hasi, biriko bigugwa n'abantu barimwo, abagabo, ndetse n'abakenyezi, n'abigeme. Impande y'ibarabara ririko ricamwo ikinga rifiswe n'umugabo.

Umukenyezi yambaye impuzu zirimwo ibara ryirabura afise isuka muntoke n,ibase muntoke ariko agenda aca mumurima iciyemwo utuyira twamaguru imbere yiwe hari amashitingi afise ibara ryera.

Umugabo ateruye umwungu munini ahagaze mu murima w’ibigori, inyuma yiwe hari ishamba ry’ibiti birebire vy’imikaratusi.

Umugore ateruye ikidobo gisataguye mu mbavu no musi gifise ibara ry'umuhondo gipakiyemwo imboga nyinshi avuye gusoroma, yambaye umupira urimwo ibara ritukura, hejuru mukirere hari ibicu bifise ibara ry'ubururu.

Isoko rinini ry'ubakishijwe ivyuma hejuru risakajwe n'amabati ririmwo abantu beshi abagabo n'abakenyezi n'imifuko myishi ihagaze imwe ifunze gushika hejuru iyindi irimwo ibiraya vyishi cane .

Abakenyezi barikumwe n’umugabo bateruye umupira w’amazi ufise ibara ry’icatsi, bahagaze mu murima bariko baravomera , hirya hari ishamba ry’ibiti vy’imikaratusi birebire n’ivyatsi .

Umurima urimwo ibigori vyishi bitarera batarasoroma hari ikirere gisa n’ibara ry’ubururu n’ibicu bifise ibara ryera.

Abantu beshi barimwo abakenyezi bahagaze mu murima w'ibigori bitaruma umwe ahetse umwana ari mu mugongo hirya yabo hari ishamba ririmwo ibiti birebire.

Inkoko nyinshi ziriko zigaburigwa n'umusore yambaye agapira karimo impuzu karimo ibara ritukura ariko agaburira inkoko mukintu kimeze nk'indobo gisa n'ibara ryera hasi hasa n'ibara ritukura.

Abantu benshi bagizwe n'abagabo ndetse n'abakenyezi bafise amasuka ; bamwe barahagaze , abandi bariko bararima , ahantu hari imirima myinshi ndetse n'ibiti vyinshi birebire.

Amavoka ateguye ari ku isahani abiri yuzuye n’ibipande bibiri rimwe ririmwo ikibuto n’ikiyiko kiri ku isahane ifise ibara ryera.

Imyungu minini itanu iteretse kumeza n'ibitunguru vyibara ritukura. Kuruhande hari intebe ifise ibara ry'ubururu.

Ibitoke vyinshi vyasoromwe bitondetse ahantu bigifise ibara ry'icatsi n'imihwanyu miremire, imbere hubakishijwe amabuye afise ibara ryera.

Impene nini ifise amabara yera n’ayirabura avanze n’uduhembe, ihagaze ahantu hirya hari utwatsi twumutse hino hari ivu ndetse n’amahenehene yayo. Iri ahubakishijwe ibiti birebire.

Umukenyezi ahagaze mumurima w'ibigori afashe ku mababi y'ibigori, yifunze Igitambara mumutwe gifise amabara atukura harimwo namabara yera.

Umugabo ahagaze mu murima w'ibigori bitarera yambaye umupira urimwo ibara ryirabura , afatishije ukuboko kumwe isuka ku bitugu, ukundi gufashe terefone ku gutwi. Inyuma hari ishamba rifise ibiti birebire.

Abakenyezi bari mu murima w'icayi bariko barasoroma bashira mu gitunga kinini inyuma yabo kijishe mu vyatsi, hirya hari umugabo ariko aramura nawe inyuma hari umurima w'ibitoke n'ishamba ririmwo ibiti.

Imifuko myinshi yera ifise ibara ritukura mu rubavu, itonze kw'ibarabara ipakiyemwo ibiraya, ndetse hirya hari umurima w'ibigori urimwo ibiti bitatu, n'imihana ifise amabati afise ibara ryera.

Umurima wibitoke harimo ikigeze gusoromwa , hirya hari umurima wibigori ndetse numuhana wubakishije ivyondo .

Umugabo ateruye umukasi mu ntoki ahetse igitunga ariko yamura icayi ahagaze mu murima arikumwe n'umukenyezi Ari inyuma nawe ariko yamura icayi , inyuma hari umurima munini w'icayi, n'imisozi igend'isumbana.

Abakenyezi babiri bambaye impuzu irimwo ubururu ndetse bariko baragosora ibiharage bifise ibara ry'umuhondo hirya hahagaze umugabo ariko arabaraba ndetse numukenyezi yikoreye base ifise ibara ry'icatsi.

Umusore ahagaze mu murima w'ibigori afashe ku mababa y'ibigori bikiri bito bitarera inyuma hari ishamba ririmwo ivyatsi hirya hari umusozi urimwo ibiti vyishi.

Igiti kirekire c'ivoka camye ivyamwa vy'ivoka zikiri zitozito zitaragera kwera. Hejuru hari ikirere gisa n'ibara ryera.

Imyumbati minini cane ivyibushe basoromye bakuye mumurima, hirya hari imboga zisombe. Kuruhandehari agatu gafunze karimwo ibiti.

Umukenyezi yambaye impuzu zirimo ibara ritukura; n'iryubururu afunze ikintu mumutwe gifise ibara ry'icatsi yikoreye isuka ahagaze mumirima. Hirya yiwe hari imisozi ifise amashamba.

Abakenyezi benshi bambaye impuzu zumugwi ifise ibara ryera ni nkofero mumutwe ifise ibara ryera, bariko bapakira amavoka afise ibara ryicatsi bapakira mudu karito duto duto.

Abantu benshi barimwo abagabo n'abakenyezi bahagaze ahantu hameze nk'isoko, bashoyemwo impene n'intama, hazitirishijwe n'ibiti n'imbaho. Hirya hari ahubakishijwe amatafari, ndetse n'ibiti birebire.

Umukenyezi yikoreye umupfuko urimwo ibintu ahagaze mu murima inyuma yiwe hari uyundi muntu w'umugabo yikoreye ukuboko n'inkoni hira hari ishamba ririmwo ibiti birebire.

Imifuko myinshi yera ifise ibara ry'ubururu n'igicatsi mu mbavu n'ivyandiko vyanditse imbere birimwe ibaragyirabura imbere hari abantu benshi harimwo abagore n'abagabo bugamye mu biti birebire.

Itomoti nyishi zikiri mumurima zikiriko zirama kugiti. Zimye zifise ibara ry'icyatsi, izindi zifise ibara ry'umuhondo ziriko zigenda zihishira.

Impene ifise ibara ryirabura n'utubara twera ku maguru no ku maboko no mu maso ata mahembe igira, ihagaze ahari ivyatsi n'ibiti, izirikishijwe ikiziriko ku giti, inyuma hari inyubako yubakishije n'amatafari.

Abagore bane bari kumwe n'abagabo babiri bahagaze ahantu hari ivyatsi bisa nkivyumye hirya hari umirima wibigori.

Ibiti vyinshi birebire na bigufi. Bizitirishijwe uduti dushinze n'utundi turyamye dusize ibara ryera. Hasi hubakishijwe n'amabuye afise ibara ryirabura. Hagati y'amabuye hari umurongo ufise ibara ryera.

Abantu batatu bagizwe n'abakenyezi babiri n'umugabo umwe, bahagaze mugishanga kirimwo umurima w'umuceri, ahari umufuko urunzeko umuceri basoromye .

Umukenyezi ahagaze afise intete z'ibigori mu ntoki zihunguruye impande yiwe hari umufuko ufise ibara ryera inyuma hari ibigori vyumye bikiri mu mashishwa bimanitse ku biti hirya hari ibiti birebire.

Umugabo yambaye isarubeti yibara ry'umuhondo ahagaze mumurima wibiraya harimwo igiti kirekire gifise amababi afise ibara ryicatsi agifasheho

Amabungo atatu, abiri akwiye n'igice ca kabiri c'ibungo, musi hari amababi afise ibara ry'icatsi, biteretse ahantu hari ibara ryera.

Amateke atanu ateretse ahantu hari ibara ryera agizwe na rimwe ryuzuye nirindi ryigice ca kabiri c’iryo teke n’ibindi bipande bitatu.

Umurima urimwo ibigori vyinshi bitaragera kwera, hejuru hari ikirere gisa n’ibara ry’ubururu n’ibicu bifise ibara ryera.

Umukenyezi yicaye imbere y’ivyamwa, yambaye umupira ufise ibara ritukura imbere hiwe hatonze ivyamwa vy’amavoka ; amamandarine ; imicungwe ndetse n’imyembe.

Abakenyezi barikumwe n’abagabo bari mu murima bariko barasoroma ibigori.

Umukenyezi yambaye Impuzu zirimwo Ibara ry'Umuhondo, ndetse niryirabura, ndetse n'iryumutuku afunze igitambara kirimwo umutuku ,arikumwe n'abagabo babiri bariko barasoroma umurima.

Amateke menshi apanze kumurongo ateretse ahantu hasa nibara ryera harimwo iteke rimwe rikase risa indani hasa nibara ryera

Umukenyezi ahagaze mu murima w'ibigori vyazanye amasaka hejuru, yambaye impuzu zirimwo ibara ritukura n'ibara ry'icatsi ndetse n'ibara ry'umuhondo.

Abakenyezi batatu bafise amasuka bariko bararima, babiri bafunze ibitambara mumutwe inyuma yabo hari umwigeme yambaye umupira wera , ndetse nibiti birebire .

Ivoka nyinshi cane zipakiye mu gikarito gifise ibara ry'ikivu zipakiye ndetse imbere hari n'ayandi makarito apakiye menshi amwe afise ibara ryera ndetse ayandi ibara ry'umutuku.

Amatunda menshi cane arunze kumufuko, harimwo ayahiye cane afise Ibara ry'umuhondo ndetse niry'umutuku, ayandi atarasha neza agifise Ibara ry'icatsi.

Ibigori basoromye bakanikira kugirango bishobore kwuma babikuremwo intete ndetse izo ntete zivemwo ifu yubugari

Ivyamwa bibiri vy'Ivoka, bisa n'ugwatsi rubisi harimwo igice kimanyuye, biteretse ahantu hasa n'Ibara ryera.

Igiti c'ipapayi camye ivyamwa vy'ipapayi, hariho izahishiye mu giti bataramura, ndetse nizitarasha zigifise ugwatsi rubisi.

Umugabo w'umurimyi ariko arasoroma itomati mumurima w'itomati yambaye ishati y'imirongo nagakingira intoke

Umurima urimwo ubushaza bweze batarasoroma ndetse harimwo ibiraya muri uyo murima.

Umukenyezi akenyeye igitenge afise terefone muntoki ahagaze mumurima urimyemwo ibiraya batarasoroma

Umugabo yambaye ishati ifise ibara ryera ningofero ifise ibara ryikivu nipantaro ifise ibara ryirabura afise imivyaro yibijumbu muntoke ndetse kuruhande ari kumwe numwana muto yambaye impuzu isa nibara ryivu

Umurima w’Ibikaju harimwo ibikiri bibisi bifise icatsi n’ibindi bisa nkivya hiriye mu murima ariko batarasoroma ndetse n’ibifise ibara ryirabura.

Abakenyezi bari kumwe nabagabo bari mumurima munini cane uhagatiwe nimisozi ifise ibiti bamwe barunamye bariko baratera

Umurima w'ibigori munini cane, ibigori bitarera, bigifise amababi y'icatsi ndetse hirya hari ibiti birebire cane.

Umurima w'ibijumbu bariko barasoroma, n'ibijumbu binini cane bifise amabara atukura bigifiseko nimizi.

Ukuboko kw'umuntu afise mukiganza ciwe, ibiharage vy'imikerera bikiri bitoto.

Umurima w'ingano uri kumwe n'umurima w'ibigori uri hafi y'ibarabara hariko hacamwo umwana n'umugabo yikoreye umufuko n'uyundi mwana ariko arasoroma ibijumbu .

Imbuga nini yegereye umuhana uriko inzu ifise ibara ryicatsi ndetse hegeranye nibiti birebire vyamasederi

Ibiharage bikiri mu mashishwa, bifise ibara ry’umuhondo biboshe bimanitse ku nzu yubakishijwe imbaho, hejuru hari amashami y’igiti n’ibicu bifise ibara ryera.

Abakenyezi babiri bicaye imbere y'amabase yuzuyemwo ibiyobe , Inyuma yabo hari imifuko ifise ibara ryera bariko bapakiramwo ivyo bakuye murayo m'abase.

Umugabo afise imvi yambaye ingofero irimwo ibara ry'irabura afise ibiyobe avuye gusoroma mumurima ,Inyuma yiwe hari umurima w'ibigori

Ibiharage bikiri bitoto biri mu mashishwa bitaragera gusoromwa bifise imboga z'umukubi hasi hari ivu ry'icondo n'amabuye.

Umukenyezi yicaye mumurima ariko asoroma ibiyobe. Yambaye impuzu y’ubururu niyirimwo ibara ry’irabura.

Imifuko ifise ibara ryera ipakiyemwo ibiharage vyuzuye gushika hejuru, hirya hari umufuko ufise ibara ry'icatsi, hino hari amaboko abiri y'abantu babagabo bakoze muruyo mufuko.

Umufuko ukozwe n'inyuzi ufise ibara ryera upakiyemwo ikawa nyinshi ifise ibara ryirabura uteretse ahantu hafise ibara ryera.

Ikiganza c’umuntu tutabona isura yiwe ,ateruye amasaka akuye mumufuko utereste imbere yiwe huzuyemwo amasaka ufise ibara ryera.

Inzu nini ipanzemwo imifuko myinshi ifise ibara ryera n'inyandiko zanditswe mw'ibara ryirabura. N'abagabo bane bamwe bikoreye, abandi bariko bapanga iyo mifuko.

Urutaro ruto ruriko ibiyobe vyinshi bikiri bibisi bahejeje gutonora. Hasi hari umufuko uteretseko ibiyobe bikiri bibisi bitonoye, imbere y'urutaro hari umufuko ufise ibara ry'ubururu n'igiti gishinze.

Ibigori vyinshi cane vyumvye hari ivyakuwe mumashishwa nibikiri mumashishwa bimwe biri hasi ibindi bimanitse kumashishwa yavyo afashe kubiti birebire bifise ibara ryirabura hirya hari inzu yubatswe mumabati.

Ibigori vyakuwe mu mashishwa vyumye birunze ahantu biriko bipakirwa mu mifuko ifise ibara ryera mu mbavu bifise ibara ry'icatsi, hino hari umufuko wuzuye ibigori n'amaguru y'umuntu ataboneka isura.

Abakenyezi benshi harimwo abahagaze ndetse nabicaye bafunze ibitambaro mumutwe harimwo abambaye imipira y'imigwi ifise ibara ryera ndetse n'inyandiko iri mwibara ritukura imbere yabo hari amabase arimwo ibiharage.

Ukuboko guteruye agasorori kuzuyemwo ibiharage bifise ibara ry'irabura, hasi hashashe ishashe ifise ibara ry'umuhondo. Ariko ivyo biharage nyene hirya hari ibifise ibara ritukura.

Imifuko myinshi ipakiyemwo ingano ifise amabara yera niryicatsi murubavu, hirya hari umurima w'ibitoki n'ibigori ndetse n'ibiti birebire.

Umuntu ataboneka isura yambaye impuzu iri mwibara ritukura afise inkoni ari mu murima munini cane w'umuceri uri mu gishanga kirimwo amazi meshi ukikujwe n'ishamba ririmwo ivyatsi vyishi n'ibiti vyishi.

Ibigoro vyishi cane vyumye bimwe biri hasi ibindi biramabitse mu mashishwa ibindi bikuwe mu mashishwa bimanitse ahari ibiti birebire bifise ibara ryirabura hirya hari inyubako yubakishije amabati.

Isoko irimwo abantu benshi bagizwe n'abagabo, n'abakenyezi baje gusuma hanze hateretse imifuko y'ibiharage vyinshi, n'imifuko y'ibiraya.

Umugabo ariko ahereza ibigori vyumye umukenyezi ariko abipakira mumufuko, ibiti birebire cane bimanitseko ibigori vyumye.

Ibigori vyinshi cane, vyumye birunze ahantu harimwo n'abantu bavyicayemwo umukenyezi n'abigeme.

Ibiharage vyinshi cane Birunze ahantu bifise ibara ryumutuku ndetse ibindi bivanze bifise ibara ryumutuku ndetse niryera .

Umwigeme yicaye kwibuye, afise urutaro ariko arakosora yafunze n'igitambara mumutwe.

Intete nyinshi cane z'ibigori zifise ibara ry'umuhondo ziri kumwe n'ibimanyu bibiri vy'ibigori navyo bifise ibara ry'umuhondo .

Umufuko uteretse uzingazinze usa nkuwuzuye ariko utuzuye neza urimwo ibiharage bifise ibara ry'irabura

Umurima wibiraya munini cane, nibiraya vyamaze guserura amashugwe hejuru, Ndetse hirya kunkombe hari ishamba rinini ry' ibiti vyinshi.

Umurima w'ingano nyinshi cane, zikiri mu murima zitarera zigifise ibara ry'icatsi hataragera ko basoroma.

Umurima w'ibigori vyinshi hariho ico bashishuye ibishishwa gisa nkiceze cane ariko kikiri mumurima batarasoroma

Ibiyobe biteretse mu gasorori ndetse harimwo n'agati gafise amababi y'icatsi, ibindi biri mu dufuko duto ndetse n'ibindi biri hasi bitonoye.

Ibigori vyumye bikiri mumashishwa bimanitse kugiti hejuru nkivyanikiye igiti gifise ibara ryikivukivu

Inka zitatu ziriko zirarisha ahantu hari ivyatsi harimwo ivyumye ndetse nibigitose imwe ifise ibara ryikivu iyindi rifise ibara ryirabura rivanze nutubara twera iyindi ifise ryikivu rivanze nutubara twera

Imbwa nyishi ziri ahantu hari ubwatsi zimwe ziraboshe izindi ziraryamye ziboshe n'ibiziriko hejuru imbere hari abantu babagabo bamwe bahagaze abandi bicaye hirya hari ishamba ririmwo ibiti vyishi.

Umugabo yicaye kumaguru yiwe asutamye ahereza nibiganza umwana akiri muto amagi ateretse kukintu gifise ibara ryivu, inyuma yabo hahagaze abantu benshi bagizwe nabakenyezi nabagabo.

Inka nini ifise ibara ryikivu isokoroye umutwe iri mubwato burimwo ubwatsi busize ibara ryubururu. Hirya hari inka ifise amabara yirabura avanze nayera ziri muruhongore gwubakishijwe imbaho zifise ibara ryirabura.

Inka nyinshi harimwo inyana nizikuze zifise amahembe magufi nizifise amahembe maremare, izifise amabara y'ikivu nizifise amabara y'irabura, zirundaniye ahantu hari urwondo rwinshi n'abantu b'abagabo bamwe bafise inkoni, uwundi yambaye itaburiya yera, uwundi yambaye igisarubeti gifise ibara ry'ubururu, hirya hari ishamba ririmwo ibiti vyinshi.

Umwana ahagaze afashe igikombe yegamiye inzu yubakishijwe n'ivyondo. Ari kumwe n'inyana ifise ibara ry'ivu, mu ruhanga ibara ryera, mumaso ibara ryirabura.

Umugabo ari kumwe n'umukenyezi ateruye ingurube mu ntoki bambaye impuzu zu murwi zifise ibara tyera inyuma hari inyubako ndende yubakishijwe amatafari isakajwe ibibaho n'amabati yanditseko n'inyandiko ziri mw'ibara ryirabura hirya turabona imisozi igiye isumba sumbana.

Ingurube zibiri zinini cane ziri mu kiraro cubakishijwe imbaho n'ibiti imwe iryamye hasi iyindi iricaye zifise mabara yera zose.

Ingurube iriko ironsa utwana twayo iryamye muruhongore gwubakishijwe n'ibibaho; n'ibiti iriko irabwa n'umugabo yambaye ishati isa nibara ryera.

Abagabo babiri bahagaze umwe yambaye agafukamunwa nitaburiya ifise ibara ryera ariko atera urushinge inka iri muruhongore.

Abantu bahagaze benshi barimwo abakenyezi n'abagabo, bahagaze bafise ibiziriko mu ntoki, uyundi afise impene mu ntoki nini ifise ibara ry'ikivu; n'ibara rica mu mugongo ryera.

Inkoko nyinshi zigenda zinobagura ku mbuga hari nivyatsi nimpene ziriko zirarisha inyuma hari uruhongore rwubakishijwe nibiti rurimwo inka yamabara yirabura, hari umugabo aje kuziraba inyuma yiwe hari umurima w'igitoki.

Abantu batatu bagizwe n'abazungu babiri, umugabo n'umukenyezi nuyundi mwirabure w'umugabo, bambaye udukingiriza intoke bariko bavura inkende iryamye hasi, hirya hari indobo irimwo ibipapuro vyera.

Umukenyezi ahagaze mw’ ibarabara ry’ivu ariko aragira impene inyuma yiwe hari n’inka hirya hari imirima y’ibitoki hino hari ishamba ririmwo ibiti birebire.

Umusore ahagaze yambaye ikabutura irimwo ibara ry'irabura mu mbavu harimwo utubara twera n'udutukura, Umupira urimwo ibara ry'umuhondo ndetse n'iryubururu ahagaze afashe umutoto mu ntoki ndetse n'umupanga hasi hari imitoto iva ku gitoki imbere yiwe hari utuzu twubakishijwe imbaho.

Inka nyinshi cane zifise amahembe maremare ziri ahantu hari ishamba ryivyatsi vyinshi inyuma hari igiti kitagira amashami ,

Ingurubu iryamye iriko yonsa utwana twayo tumwe dufise amabara yera utundi dufise amabara yikivu avanze nayirabura kumugongo . Nayo iryamye hasi ifise ibara ryivu.

Uruhongore rw'ubakishije imbaho n'ibiti, hasi rushashe ivyatsi bikiri bibisi. Hari ingurube umunani zikiri zito ziriko zirarisha.

Uruhongore rw'ubakishijwe n'ibiti, n'imbaho indani harimwo inka ifise ibara ry'irabura ifatanye n'inzu yubakishijwe n'ivyondo, hanze hari impene iriko irarisha, n'inkoko ziriko ziragendagenda hirya hari umugabo yambaye ishati, n'ipantalo y'irabura.

Amaboko abiri ariko agaburira inkwavu zitanu ziriko zirarisha zifise amabara yera, izindi zivanze amabara yumuhonda ndetse n'ayera.

Abagabo harimwo n'abigeme bambaye impuzu z'imigwi zirimwo ibara ry'icatsi abandi udupira tw'imihondo, bahagaze baraba inkongo yaguye bamye bariko barayiraba hasi, hino hari ibido ifise ibara ry'umuhondo hirya hari kajugujugu ihagaze.

Umugabo yambaye impuzu irimwo ibara ritukura, n'inkofero irimw'ibara ryirabura, ariko agaburira inkwavu akoresha amaboko yompi, ziri ahantu hubakishijwe imbaho hirya hari umurima w'ibitoki vyinshi.

Inka nini ifise ibara ry'ikivu , ifise ibara ryera mw'izosi, iri muruhongore rwubakishijwe imbaho n'ibiti bifise ibara ry'irabura. Hino hari umugabo yambaye impuzu zicatsi ariko arayipompa akoresheje "Ipompe".

Abagabo beshi bafashe inka iri muruhongore harimwo umuganga w’ibitungwa asa nkaho agira ayitere urucanco.

Abagabo babiri bambaye impuzu z'umugwi z'amasarubeti afise ibara ry'ubururu bahagatiye umukenyezi yambaye itaburiya ifise ibara ry'ikivu.

Ingurube zikiri zito ziriko zironka nyina wazo iryamye harimwo izifise amabara yera nimwe ifise amabara yirabura.

Iparete zuzuye Amagi zipanze ku murongo ahari, isima y’icatsi ndetse n’uruhome rw’icatsi.

Abagabo n'Abagore bahagaze imbere y'Uruhongore. Harimwo abambaye amasarubeti yibara y'Icatsi, n'abandi bambaye Impuzu zinsanzwe.

Abagabo babiri bambaye impuzu z'umugwi zisa n'ibara ry'icatsi ndetse n'ingofero zifise ibara zicatsi bateruye ingurube zibiri.

Ikibuga kinini cane gihagazemwo kajugujugu n'abantu babagabo ndetse n'umukenyezi umwe n'inka irambaraye hasi isa nkiyagwaye n'akabido kumuhondo.

Inyoni ihagaze kurubaho ifise amaguru asa n'ivu, k'umutumba hari amabara avanze arimwo ayirabura, ayumuhondo n'ayikuvu, ifise amaso yirabura cane.

Inyoni zibiri ziriko zirarabana, imye hejuru yiyindi zihagaze kugiti zifise amabara yo ubururu mumaso hirabura namaso imbere yera.

Inyoni nyinshi zihagaze ku nkengera y'uruzi zifise izosi rirerire rir mw'ibara ry'irabura kugutwi hari akabara kera kumutumba hari ibara risa n'ivu hirya hari ivyatsi vyumye.

Inyoni ihagaze kugiti cumye kitagira amababi. Ifise amabara avanze y'ikivu; nayirabura ifise amaguru asa n'umuhondo, amazuru afise ibara ryera niryirabura.

Inkende ikiri ntoya, iriko irangamiza iraba hirya, ifise amabara y'irabura kumaboko, amabara y'umuhondo kumugongo, ku mutwe ibara ry'irabura, mu maso ibara ry'umuhondo, ihagaze ku giti gifise amashami matomato.

Akanyoni gafise amaguru maremare afise ibara ritukura, gatereye ukuguru, umutumba ufise ibara ryirabura, amaso afise ibara ritukura, umunwa ufise ibara ry'umuhondo.

Imbwa irangamije iraba hejuru; igizwe n'amabara y'umuhondo ku mugongo. Mw'izosi, ibara ryera ririmwo utubara twirabura. Amatwi agizwe n'ibara ryera indani n'ibara ryirabura. Inyuma hari ishamba rigizwe n'ibiti bisa n'icatsi.

Ibisiga bitatu biri mu cari hejuru mu giti. Kimwe gifise ibara ryirabura, mwizosi gifise ibara ry'ikivu. Ibindi bibiri bifise ibara ryirabura rivanze n'iryera, mukanwa hasa n'umuhondo.

Inyoni nto ngufi ihagaze kugiti ifise ibara ry'ubururu kumutumba kugutwi akabara kera ifise agakoko yanovye mukanwa .

Imvubu nini cane yasamye iri mu kiyaga hagati gifise ibara ry'icatsi yasamye cane ifise amenyo atatu maremare nayandi ari hejuru magufi.

Inyoni zihagaze ku giti ziriko zirarabana zifise amabara menshi harimwo ayicatsi ku mugongo kumurizo harimwo ubururu n'umuhondo, ku mutwe no mwizosi umuhondo n'umunwa w'irabura.

Inyoni ihagaze mu twatsi ifise amaguru afise ibara ritukura, umutumba ufise ibara ry'irabura, mu maso hafise ibara ritukura umunwa ufise ibara ry'umuhondo.

Igisiga gifise ibara ryirabura kumutumba mumaso gifise ibara ryera , kiriko kinobagura igikoko capfiriye mwibarabara ryivu , hirya hari agashamba kutwatsi .

Inkande zibiri zinini zifatanye zicaye mu ishamba rikikujwe ibiti vyishi bimwe amababi yaguye ibindi amababi agihagaze.

Inyoni ihagaze ifise amaguru ari mwibara ritukura umutumba uri mw'ibara ryirabura uvanze n'akabara kera ifise umutwe uri mw'ibara ry'ikivu umunwa uri mw'ibara ry'umuhondo ihagaze ahantu hari utwatsi dutose hari n'amababi yumye hirya hari ishamba ririmwo ibiti.

Inkende ikiri ntoyi iri mw'ishamba ihagaze ku giti, ifise amabara y'umuhondo k'umugongo, ku maboko ifise amabara yirabura no ku mutwe, mu maso ifise amabara asa n'umuhondo.

Ingunge zibiri zinini zifise ibara ryirabura, umutumba nomumaso hirabura zicaye mugashamba karimwo utwatsi, inyuma hari ibiti vyaguye amashami yumye.

Akanyoni karekare gafise utuguru twonze tubiri dufise ibara ritukura, umutuba ufise ibara ryirabura, amaso afise ibara ritukura, numunwa ufise ibara ryicatsi. Gahagaze kugiti gifise utwatsi.

Ifuku nini cane ifise Amaboko n'Inzara bifise Ibara ryera iriko isokoroka iva mw'isi yicondo gisa n'Ivu. Imbere hari ishamba ririmwo Ibiti vyinshi.

Akanyoni gatoyi gafise ibara ryirabura k'umugongo iryera kunda mu maso hirabura gafise iritukura ku munwa kariko karaba izindi ziri mu cari hejuru zasamye mu kanwa hafise ibara ry'umuhondo.

Inyoni ihagaze ahantu hari ivyatsi vyinshi bikiri bibisi ifise utuguru tureture twirabura umutumba wirabura mu mbavu ifise amabara y'icatsi izosi rigororotse rifise ibara ryirabura n'umunwa muremure ufisemwo ibara ry'umuhondo ndetse n'iritukura.

Invubu nini cane ifise amezi igire ivyare yavuye mumazi iriko itembera mwishamba ry'ivyatsi vyishi vyimishinge.

Inyoni ihagaze ku mashami y'igiti ifise amaguru maremare yonze afise ibara ritukura, ku mutumba hafise ibara ryera derere, mu maso hafise ibara ritukura, umunwa muremure cane ufise ibara ritukura.

Akanyoni gafise ubuguru bwonze bufise ibara ry'irabura umutumba ufise ibara ry'irabura gushika mu maso, imboni yindani ifise ibara ritukura n'umunwa ufise ibara ry'umuhondo, gahagaze ahantu hari ubwatsi butoshe.

Inyoni ihagaze mugiti ifise ibara ryubururu, mumbavu ibara ritukura, ifise agakofero gafise ibara ritukura , amaso numunwa bifise ibara ryumuhondo.

Inyoni ihagaze kugiti gifise amashami afise Ibara ry'icatsi. Inyoni ifise amabara yera ndetse nayirabura.

Akanyoni kakiri gato gahagaze ku giti gafise amabara yera n'ayirabura kumababa amaso afise ibara ritukura ndetse n'amaguru asa n'umuhondo.

Inkende ihagaze ahantu ifise itomati ihishiye cane muntoki inyuma hari ibiti bifise amababi yicatsi

Inyoni ihagaze kugiti ifise amabara yumuhondo ndetse nibara ryirabura kumugongo isa nkaho iriko iraririmba

Inyoni yamabara yera nayubururu avanze ihagaze iraba imbere nkaho iriko iraraba ikiyiri imbere yayo.

Inyoni ihagaze kugiti ifise ibara ry'ubururu ndetse mumaso ifise ibara ry'umuhondo kumutwe ifise ibara ry'umutuku ihagaze kugiti c'amapera

Ingwe nini cane irikumwe ninto yayo bifise amabara yirabura ayera ndetse n'umuhondo ziriko ziraca mukayira kabanyamaguru